Ndabaramukije mwese, turi satatu zo mugitondo, dukoraniye twese kukibuga twigiramwo gukina umupira w’amaboko. Turikumwe n’umwigisha wacu dukunda cane. N’isaha dukunda kuko ar’isaha yo kwidagadura , tukaruhurira umutwe . Murakoze

Iri ishure ryiza riri mu gisagara ca bujumbura ni'ishure rgibatse neza ritse neza ririmwo ibibuga bitandukanye aho tubona ikibuga bakiniramwo umupira wa maboko abanyeshuri barakunda kino kibuga barakunda kuhidagadurira rituma baruhuka mu mutwe turashimiye bubatse inyubakoz isa neza.

Akazu kasugwumwe ko kw'ishuri iwacu karamaze igihe. Birakenewe yuko gasanurwa kugirango kabe keza tugire akazu kasugwumwe kisuku twoye kwandurra ingwara zivuye k'umucafu.

Ubu n'ubwiherero bugenewe abakobwa gusa, hano hantu nahabakobwa gusa ntivyemwe yuko har'umuhungu yohinjira, ibi tubigira kugirango buri mukobwa wese agende muraka kazu kasugumwe atekanye, aticura ko hariho umuhungu yokwinjirayo rw'amusangeyo.

ibi biti vyinshi mubona biri kw’ishure bitwarwa n'ababikira nibiti biriko ivyamwa bitandukanye birimwo imyembe imicungwe n’ibiti abana bashobora kuja mu gihe bageze kuja kuruhuka ababikira barabibaha bakabija atankumanzi

Abanyeshuri benshi baje kurorera uru rukino rw'umupira w'amaboko nurukino rwahuje amashure yo muntara ya Gitega n'amashure yo muntara ya Rutana, abarorerezi bari bari benshi kandi bari baryohewe n'ingene urukino rwariko ruragenda.

Abanyeshuri bari kwinonora imitsi babifashishwimwo n'umwigisha wabo kwinonora imitsi ntingira akamaro kuri uri munyeshuri wese kugira ngo agumane amagara meza, kandi bitera umunezero.

Iri n'ishure riri mu ntara ya bujumbura, ishure ryubatswe neza ,harimwo ikibuga ,bashobore gukiniramwo umupira w'amaboko, abanyeshure barakunda cane kuza kw'idagadura muri kino kibuga kuko bibafasha kuruhuka mu mutwe.

Radiyo mariya-burundi nayo irafise ububiko bw'ibitabo bitandukanye. Aha novuga nk'ibitabo bivuga ku beranda batandukanye, ibitabo vy'abana batoya, nk'abifuza kwigira amasakaramentu atandukanye.

Ubu bubiko bw'igitabo bwaje tubukeneye ibitabo birimwo ubumenyi butandukanye, ibitabo birimwo ibiharuro bimenyeshantara n'akahise kacu kigihugu turashima cane uwaduhaye iyi nfashanyo yibitabo.

Ububiko bwibitabo buradufasha cane nububiko bufise ibitabo bitandukanye aho umunyeshure aronse akanya aza akahicara agasoma igitabo haratekanye hasabwa kugira agacerere kugira ngo umuntu wese ahicaye asome igitabo atamuntu

Iyi ni inzu irimwo ibitabo, aho abanyeshure bakunda kuza kwicara bagasoma ibitabo kugirango bungurane ubumenyi. Ni ibitabo vyinshi cane kandi turashima ababiduhaye.

Ubu n'ububiko bw'ibitabo buri kw'ishure iwacu. Nkuko mubibona n'ibitabo vyinshi cane, harimwo ibitabo vy'igifaransa, harimwo ibitabo vy'ikirundi, harimwo ibitabo vy'imenyesha ntara biradusha cane kandi turashima abadufashije.

Ububiko bw'ibitabo twaburonse ku mfashanyo y'igihugu c'Ubufaransa. Ni ibitabo vyinshi cane vy'ivyirwa bitandukanye, biradufasha mu vyirwa vya minsi yose, twebw' abanyeshure turakengurutse iyi mfashanyo kuko yaje hageze.

Iyi n'inzu y'ububiko irimwo ibitabo, irimwo imatera. N'inzu dukunda kubikamwo ibintu bitandukanye, ariko kandi tubibika neza kugira ngo ntivyononekare kugira ngo igihe cose tubikenereye tuze kubitora tubisanga bimeze neza bipanze neza.

Aya mashure y'intango nkuko muyabona, ni meza cane. Aracari mashasha amaze imyaka ibiri yonyene afise kandi ikibuga kinini abanyeshure bashobora gukiniramwo, harimwo kandi n'igiti ciza gitanga akayaga.

Kuri uni munsi twazindutse twiga icigwa c'icongereza umwigisha yazindutse aduha umwimenyerezo ku kibaho. Kandi intebe zacu zirashaje turasavye ababishoboye baduterere intebe nziza nshasha.

Umwigisha ariko arigisha abanyeshure biwe. gucagagura amajambo, uyumusi bageze kw'ijambo Ubukene. mukuricagagura barandika ngo u bu ke ne.

Ishure riri muntara ya rutana ryubatswe nkigorofa nishure rishasha risa neza twubakiwe nabanyagihugu bimvukira yintara ya rutana murakoze

Aya mashure mubona, Ari mu ntara ya Cankuzo. N'amashure ashaje amaze igihe kinini, turasaba ubushikiranganji bw'indero bwodufasha kugira ngo turonke amashure meza, murabonako n'imvura yaguye, ikibuga kiba kitifashe neza Kandi abana barashobora kunyerera bakavunika, turasaba ubushikiranganji bw'indero ngo budufashe kugira ngo mu kibuga tuhubake neza n'ashure tuyasanure, murakoze.

Aya ni amashure ari muntara ya Karusi. Amashure yubatswe nimvukira zaho, turabashimira mwebwe muri mumahanga mutibagiye aho muvuka, ubu abanyeshure biga neza kandi biga hafi. Nubu turabakeneye mutube hafi kuko ivyo dukeneye biracari vyinshi. MURAKOZE

Iri ni sihure ryacu ry'umwaka wa gatanu, ririmwo intebe nziza, abanyeshure biga bicaye neza atakugundana. N'ishure twishimira kuko turaharonkera ubumenyi bwinshi. Iri shure ryubatse neza, dufise naho dushira ubucafu kugira ngo bureke gusanzara.

Iri nishure riri mukibuga cuburundi muntara ya gitega nishure ryubatswe mumushikiranganji bwindero biragarara ko risa neza risize amarangi atandukanye abanyeshure bahiga barahakunda kuko haratekanye kandi bafise nabigisha beza cane babakunda babaha ubumenyi bakeneye

Iri shure riri mu ntara Gitega, n'ishure rimaze imyaka myinshi rimaze kuramura abanyeshure batari bake nkuko mubibona bafise ikibuga kandi hariho n'ikigega c'amazi kugira ngo ntibagire ingorane iyo amazi akamye.

Aya mashure matomato ari mu ntara ya Karusi. Amashure asa neza, Mu kibuga harimwo imirima. Harimwo kandi n'ibiti biduha akayaga. Na canecane muri iki gihe c'izuba turakunda kuhicara kubera akayaga. Murakoze.

Iki n'igikoni kiri mw'ishure ry'indaro riri mu ntara ya Gitega, n'igikoni gitekerwamwo ivyo kurya bifise isuku Kandi biryoshe ,turashimiye abakozi badutekera kuko atako batagira kugira baduhe ivyo kurya bimeze neza.

Iri n'ishure rishasha ryubatswe neza rifise amagorofa abiri. Riherereye muntara ya cankuzo. n'ishure ryigako abakobwa n'abahungu kandi ryigigwako imyuga myishi itandukanye, kwubaka kubaza, gusiga amarangi n'ibindi vyinshi.

Izi nintebe nshasha duheruka kuronswa nubushikiranganji bwindero intebe zirenga mirongo itatu twari tuzirindiranye igishika kuko twari tuzikeneye cane ubu abanyeshure bacu bagiye kwicara biga neza murakoze

Iki kirasi kirimwo intebe zisize amarangi atandukanye: ay'umutuku, ay'icatsi, n'ibindi. Hano hamaze gushika umunyeshure umwe mw'ishure abandi bariko baraza kuko uyu munyeshure yahashitse kare ntibaracerwa.

Iri shure ryubatswe muntara ya Bujumbura ni ishure ry' akarorero rifise ibikoresho bikwiye ni ishure ryagutse rinini ririmwo ibiti abanyeshure barahakunda kandi n' abavyeyi babo barahakunda.

Iri n'ishure ryigamwo abana bafise imyaka hagati y'itanu n'itandatu, ririmwo intebe nziza zisize amabara atandukanye, ayatukura, ayubururu, turabona n'ikibaho gisa n'icatsi gitoto ni kugira ngo n'abanyeshure bige gutandukanya amabara, n'ishure ryiza cane.

Abana bo mu mwaka wa gatandatu, bariko barakor' ikibazo kibahesh' uburenganzira bwo kuja mu mashure y' isumbuye, n' ikibazo biteguriye neza kandi turizeyeko bazakugitora, bakaronk' amanota meza tubifurije kugir' umugisha

Kino kibuga c'ishure n'ikininiya cane abanyeshure iyo hageze gusohoka gukina bariruka bagakina, kandi bose bararonka aho bakinira, kuko ni haniniya cane ku buryo atawugira impungenge yuko azakubura ahakinira.

Abanyeshure bari mu kibuga c' ishure ryabo bariko bararirimb' indirimb' ihayagiz' igihugu cacu, hanyuma bahejeje kuririmb' iyo ndirimbo, umuyobozi w' ishure yarik' arababwir' amatangaz' atandukany' abatuma kubibwir' abavyeyi babo. Murakoze.

Abanyeshure baje kwiga, bashitse kw' ishure basanga umuryango uracugaye. Bararindiriye uwuza kubugururira. Bariko baraganira bibaza impapuro basanze imiryango icugaye.

Iri shure ryiza rihererye mu gisagara ca Bujumbura. Ni ishure rishasha ryubatswe ku buhinga bwa none. Mu kibuga harimwo ibiti, biriko ivyamwa bitandukanye, aha twovuga nk'imicungwe, amapera, imyembe. Abanyeshure barakunda kuza kuhicara kugira ngo basame akayaga.

Iri n'ishure riri muntara ya Ngozi nikuva mumwaka wambere gushika mumwaka wagatandatu. Abanyeshure baratashe muhira iwabo bahejeje ivyigwa vy'uyumusi. Bambaye umwambaro mwiza w'ishuri utukura kandi urababereye cane.

Iki n'ikirangaminsi kiri kumeza yaho nkorer' akazi kanje kaminsi yose, iyo nibagiye biramfasha, nkaca nza kuraba kuri kino kirangamins' igenekerezo tugezeko, uko umwak' urangiye ngura ikirangaminsi gishasha.

Aya n’amashure ari mugisagara ca bujumbura, n’amashure ari muminwe yabihebeye imana abenetereza hanyuma ikindi nuko higamwo n’abana bagendana ubumuga barabitaho bakabafasha, ntatandukanirizo rihari hagati yabakomeye n’abagendana ubumuga.

Ehe n'intebe zo mw'ishure iwacu zishika kuri mirongo ibiri, intebe twahawe n'abanyeshure bahoze biga kuri rino shure. Turabashimira ko batigeze bibagira aho bize, turabashimira ko bakoze uko bashoboye kugirango abana bacu bige bicaye neza.

Aya mashure mubona ni amashure yanize ko mu mashure yanje y'intango haraca imyaka myinshi ni amashure asa neza asukuye afise ikibuga kincane aho dukinira hari hanini, kandi hariho n'ibiti bitanga akayaga turashima mekumenya itwarunsi kuri noshura.

Ico kirasi kirimwo intebe zishika mirongo ibiri, ni kirasi cigiramwo abana bo muwa mbere. Bose biga bicaye neza, bagakurikira umwigisha neza.

Aya n'amashure matomato ari mu ntara ya Rutana . N'amashure amaze imyaka irenga mirongo ibiri turabona ko harimwo n'ikigega kugira ngo mugihe amazi akamye bifashishe ayari muriki kigega, turashimiye uwaduhaye kino kigega kiradufasha cane.

Iri shure ryiza riri mugisagara ca Bujumbura, ryubatswe ahantu heza, rifise ikibuga kinini cane, aho abanyeshure bashobora gukina bisanzuye, turabashimiye abo bose badufashije kugirango tubone iyi nyubako nziza.

Uruhome rw'ishure ryacu ruracafuye kubera ko imvura yaguye ari nyinshi. Biraboneka ko izo mpome zikenewe gusigwa akarangi kandi umwigisha yatubwiye ko agiye kubikurikirana.

Iri shure riri mu ntara ya Gitega, ni kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Ni ishure ryiza cane, rifise ikibuga kinini cagutse, abavyeyi baharereye bama bariko bararivuga baritaka, bavuga ukungene bashima ubumenyi abana babo bakura ku rino shure.

abavyeyi baje kuramutsa abana babo kwishure ry'indaro ni umunsi mwiza umunsi bari bakumburanye bari ko barayaga kubera ko baherukana kera

Iri shure riri mu gace gatekanye hari umutekano nta ngere bavyeyi mwese muratumiwe umuze kwandikisha abana banyu kubera ko bazoba bagiye kwiga mu ishure ryiza bifise umutekano ritanga indero n'ubumenyi.

Aya n'amashure meza ari mu ntara ya Karusi, n'mashuri yubatswe n'imvukira za Karusi, turabashimiye mwese imvukira za Karusi mwibuka yuko naho muri mu mahanga, aha haguma ari iwanyu mukitaho batoyi banyu mu kubaha inyubakwa nziza bakiga bamerewe neza murakoze cane.

Iri n'ishure ritoyi riri mu gisagara ca Bujumbura, ni ishure risa neza, ryubatse neza, rifise ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko. Rimaze Kandi kuramura abanyeshure benshi b'incambwenge.

Umunyeshure yitwa Kamariza ari ku kibaho ariko akora imyimenyerezo y'ibiharuro. Ni umunyeshure aciye ubwenge, umunyeshure yama abitora. Uyu munsi umwigisha yamubwiye ngo aje imbere, kugira ngo asigurire abandi ibiharuro.

Amashure yacu yisumbuye, ni meza cane, agizwe n'ibirasi bishika kuri mirongo ibiri, abanyeshure bamwe bigira mubirasi biri hasi, abandi basigaye bakigira mw'igorofa. Afise ikibuga kinini, kirimwo ivyatsi biremvye, n'ibiti biduha akayaga.

Uyu musi abanyeshure barikumwe nabarezi babo bahindukiye hamwe kugira ngo baronke inyigisho kubijanye no kubana neza nabandi banyeshure hamwe no kubaha abarezi babo

Iri shure mubona ryubatswe mugisagara ca Bujumbura, n' ishure ryubatswe neza murabona ko ari gorofa ryiza, ikindi hari ikibuga kinini aho imiduga ishobora koronka aho ihagarara hanini, hari ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo.

Iri shure riri mu gisagara ca Bujumbura rikaba ryitiriwe Mutima Mutagatifu. N'ishure ryizeko incabwenge nyinshi dufise mu gihugu. Bamwe babaye abarongozi abandi abashikiranganji, abandi abigisha. N'ishure rikunzwe cane kandi ryubashwe mu gihugu cacu c'Uburundi.

Iri ni ishure ryiza gibaswe mu ntara ya gitega ni iryo akarorero rihuriramwo abanyeshure barontse amanota meza mw'ibibazo bakoze mu mwaka wa gatandatu ni ishure abavyeyi bahurumbira bagashima kuza kwande ikisha abana babo hakira ikare.

Izi ntebe mubona duheruka kuzishikirizwa n'umushikiranganji w'indero. Tuzironse tuzikeneye kuko hari haciye imisi tutagira aho twicara. Turakengurukiye abo bose badufashije kugira ngo izi ntebe zishobore kuboneka maze abanyeshure bige bicaye neza, bige batekanye. Murakoze.

Inyubako nshasha y'amashure ,barigushikiriza uyumunsi abayobozi, n'amashure mashasha yubatswe muntara ya Gitega ,amashure y'akarorero.

Ikirasi kirimwo ibitabo vyababa amajana atatu. ibitabu twaronse kumfashanyo yigihugu cububiligi. turakengurutse ino mfashanyo ibitabo birimwo ubumenyi bwinshi. abanyeshure bacu barahicara bakiga bakarahura Ubwenge.

Aya ni amashure yisumbuye ari mu ntara ya Gitega, yubatswe mu buryo bwa kijambere, hariho aho dushobora kwugama igihe imvura iriko iragwa. Turashimiye abubatse aya mashure kuko bigaragara yuko bayubatse neza kugira ngo twige tumerewe neza, murakoze.

Iri n'ishure ryiza riri mu gisagara ca Bujumbura, ishure ryigako abana baba igihumbi. Rifise ikibuga kinini cane, aho hagati y'ikibuga hari ibendera ry'igihugu, riri mu kirere , ishure ryiza abavyeyi nakunda eka hariho n'abantu bama badufasha kugirango tugume dufise ibikoresho bikwiye kugirango tujane n'igihe, Murakoze.

Ayo mashure yisumbuye mubona ari mu gisagara ca Bujumbura ni amashure yubatse neza hanyuma afite ikibuga kinini kugirango natugendera bose bafise imiduga baronke aho bayibika neza niheza cane ni hanini harisanzuye.

Ishuri ryisumbuye mu bona riri mu gisagara ca bujumbura n'ishuri ryubatse ahantu heza ahantu hatekanye abanyeshuri barakunda kuza kwiga kuri rino shuri kuko baharonkera ubunyenyi baharonkera indero runtu.

Iyi miduga ibiri ihagaze kuri rino shure irindiriye abana ko basohoka kugira ngo ibatahane muhira iwabo. N’imiduga ibafasha cane kandi n’abavyeyi babo bagatekana kuko baguma kukazi kuko bazi yuko hariyo imiduga iza kubatahana mu mutekano ntangere.

Aya mashure meza ari mu ntara ya Gitega. Ni amashure yitiriwe mutagatifu Pawuro, amashure azwi cane mu gihugu cose, kubera ari ishure riramura abanyeshure baciye ubwenge cane.

Iri n'ishure ryitiriwe Umweranda Gaburiyeri riherereye mu gisagara ca Bujumbura. N'ishure imaze kuramura abanyeshure benshi kandi barashimishwa n'indero bahakuye.

Uyumunsi turabanza twiga icirwa c'ibiharuro hano kukibaho mwarimu yanditse umwimenyerezo tuza kugirango tube twahejej gukora baduha umwanya ungana nisaha kugirango tube twahejeje kubikora.

Ishure ryiza cane riri mu Gisagara ca Bujumbura , ishure ryubatswe nimvukira Zi gisagara ca Bujumbura rifise ikibuga kinini abana bafise aho bakinara imiduga irafise aho ihagarara .turashimiye uwo wese aya mashure neza aboneke murakoze cane.

Aya n'Amashure meza yubatswe mu ntara ya Gitaga. N'Amashure yubatswe kunfashanyo y'ubushikirangaji bw'indero, ay'Amashure aje tuyakeneye cane, Abana bacu ntibazosubira kwiga kw'ishure Riri Kure, bazokwiga hafi yabo bitume bataruha murakoze.

Ir'ishure mubona n'ishure riri mu ntara ya Bujumbura aho nize amashure yanje matomato n'ukuvuga kuva mu wambere gushika mu wagatandatu, n'ishure ryiza cane ishure ryariko abarimu batwigisha neza badukunda bakaduhanura ndashimira uwowese yagize uruhara kugirango nshobore kugera aho ngeze mu mashure yanje akuze.

Mbega amashure asa neza ni amashure aharereye mu gisagara ca bujumbura asize amarangi yera n'irindi ry'ubururu harimwo ikibuga kinini cagutse abana bakiniramwo bisanzuye ni ishure riteye igomwe.

Iyi miduga mubona ije gutahana abana b'abanyeshure, iyi miduga irafasha abanyeshure gutaha bagashika kare, abavyeyi babo nabo ntibahangayika barakora akazi kabo neza kubera ko bazi ko abana babo baza gushika muhira amahoro, murakoze.

Uyu musi turamutse twiga icigwa c'ibiharuro. Mwigisha yadusigiye imyimenyerezo y'ibiharuro, aca agenda mu nama n'abandi bigisha. Yatubwiye ko aza kugaruka asanga twabihejeje kubikora.

Kuruyumusi w'agatandatu abanyeshure bazindutse bamesa impuzu ,barazanikira aho zikwiye kwanikirwa n'impuzu nyishi cane kuko arizo bambaye mundwi iheze.

Ayo mashure mubona aherereye mu ntara ya Rutana. Ni amashure twubakiwe n'imvukira za Rutana. Turakengurukiye uwo wese yitanze mu buryo ubu canke buriya kugirango ayo mashure aboneke. Abanyeshure ubu biga banezerewe bicaye ahantu heza, Imana ibahe umugisha.

Irishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mutagatifu riherereye mugisagara cabujumbura nishure ryiza cane ryizeko abana bincabwenge ryizeko abaturongoye benshi mugihugu nishure rizwi cane kandi rihurumbirwa

Mu kibuga c'ishure ryisumbuye, hari ibiti vyiza, ibiti biduha akayaga keza, tuhicara cane cane mu gihe co muci, aho usanga hari ubushuhe bwinshi cane, abanyeshure barakunda kuharuhukira, bakicara musi yibi biti, bakahoronkera akayaga, bakabaha baruhutse.

Iris shure ryiza mubona riherereye mugisagara ca Bujumbura, n'ishure rirurumbirwa n'abatari bake kuko ryubatswe kijambere kandi hariho ikibuga kinini kirimwo igiti gitanga akayaga aho abanyeshure bakunda kuza kuruhikira mu mwanya wo kuruhuka.

Ishure ryisumbuye, riherereye mu gisagara gisagara ca Bujumbura. Ni ishure ry'akarorero ryakira cane cane abanyeshure baronse amanota meza mu kibazo co mu mwaka wa gatandatu.

Iri gorofa mubona, ni ishure ryubatswe mu gisagara ca Bujumbura; ryubatswe kijambere. Abanyeshure bariko barataha, aho bari bamaze amasaha ashika umunani bariko bariga icigwa c'Igifaransa.

Iyi miduga ibiri ije gutahana abanyeshuri mu mihana yabo, nimiduga ibafasha cane kubera abavyeyi baguma ku kazi batekanye bazi neza yuko abana bashika amahoro.

Iri ni ishure riri mu gisagara ça Bujumbura, ni ishure risa neza cane, ririmwo ibirasi cumi na bibiri. Hanze hatewemwo ivyatsi, hamwe n'ibiti bitandukanye vyiza cane, bizanira akayaga abanyeshure kugira ngo bibarinde ubushuhe. Turashimira abubatse iri shure kuko biraboneka ko baryubatse neza, baryubatse mu buryo bugezweho.

iri n'ishure ryisumbuye riri mu ntara ya gitega rifise ikibuga kinini cane kirimwo ibiti byinshi cane ibiti bisa neza ibiti bisa n'icatsi ibiti bizana akayaga abanyeshuri barahakunda cane kuko na hantu hafutse nahantu hadashuha kubera akayaga kavuye muri ibi biti

Aha niho hari ububiko bw'ibintu bitandukanye, hari ububiko bw'ibitabo, hari ububiko bw'ibikoresho abigisha bacu bakoresha ariko bibitswe neza, bimwe vyose mu kibanza cavyo, ntibishobora kwononekara, murakoze.

Uyumusi twazindutse twiga icigwa kicanye n'ivyumuyagankuba. Turimwo abakobwa na bahungu , turatumiye nabandi bavyifuza ngo baze kwiyandikisha ari benshi kuko irishure rimaze kuramura incabwenge nyishi mugisata cumuyagankuba ; murakoze murahawe ikaze.

Uyu musi turamutse twiga icigwa c'ugufata amasanamu. Ni icigwa dukunda cane. Sitwe twabonye uyu musi urageze. Umwarimu atwigisha biraboneka ko abifisemwo ubumenyi.

Abanyeshure bo muri kaminuza yitiriwe umuco, bazindutse big' icigwa kijanye ni kirundi, abo banyeshure bazindutse kuko barazi neza yuko bibujijwe guceregwa, kanatsinda n' umwigisha wabo ntabikunda.

Aba banyeshure bo muri kaminuza bariko bakora ikibazo gisozera umwaka w'ishure, n'ikibazo biteguriye cane kubera barazi yuko kitoroshe kandi umwarimu yari yabwiye ngo bige cane kugira ngo bazoronke amanota meza.

Aba bana b'abahungu bariko bariga icigwa co gucapa, n'icigwa gihurumbirwa cane n'abana b'abahungu, aba bana baje kwiga haciye amezi atatu niyo yarangira bazoca baja kwimenyereza mu bindi bisata bitandukanye, turabateye intege.

Iri ni ishure ryigisha abana b' abigeme umwuga wo gushona ni ishure rifasha cane abana b' abakobwa rikabakingira kuja mungeso mbi umwanya munini bakawumara bari kwiga gushona impuzu.

Abavyeyi baje mu nama batumiwemwo n'umuyobozi w'iri shure. Yabatumiye kugirango baganire ahanini, ivyerekeye kuduza amahera y'ishure.

Uyu munyeshure mubona ahagaze, ariko arasigurira abandi banyeshure bigana ivyo baheruka kwiga. N' akaryo keza ko kwibutsanya ivyo bize, kugirango bafashanye bashobore gusiguriranira, bungurane ubumenyi.

Uyu musi turamutse twiga icigwa c'ugufata amasanamu. Umwigisha wacu yazindutse atwigisha ingene twofata amasanamu meza akeye. Ni icirwa dukunda cane. Ntamunyeshure n’umwe yasivye canke ngo acererwe.

Ishure rya kaminuza ryakira abanyeshure bifuza kwiga ibijanye no gukinjika. Bahakura ubumenyi bushimishije, kuko bashobora kuja gukora mu mazu yakira ingenzi zije mu gihugu cacu.

Aha ni kw'ishur' iwacu n' ishure ry'isumbuye, n'ishure ririmw' abanyeshure bavuye mu mihingo yose, ishure ryiza ryubatse mu kiyaya, har'ivyatsi vyiza, hari kandi n' ibiti vyinshi bitanga akayaga.

Aba na banyeshure bariko biga icirwa co gukinjika turashima ko biga bafise ibikoresho bikwiye mu mutwe bambaye neza ku maboko ivyo vyose n'kugira ngo baduhe ivyo kurya bitarimwo umucafu turabashimira rero ko bariko bariga bafise ibikoresho bikwiye kugira ngo azeba turinde ingwara zivuye ku mwanda.

Iri ni ishure rya kaminuza ryigisha cane cane ibijanye n'ubuhinga bwa none turabatumiye ngo muze kwiyandikisha rwaruka mwese mwifuza kugira ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Murakoze.

Uyu musi kuri i kaminuza yacu yitiriwe umuco twaramutse twakira abanyeshuri bashasha baje kwimenyereza mu bijanye n'umuyaga nkuba turabahaye ikaze, kandi turabona ko ubafise ishaka n'ubwira bwinshi bwo kwiga murakoze.

Ishure ryakira abana bab'igeme bipfuza kwiga ibiganye n'ugukinjika. N'ishure rihurumbirwa cane ah'abigeme basoje ivyirwa vyamezi atandatu baca baronka akaryo ko kwimenyereza mu mazu yakira ingenzi.

Ishure rya kaminuza riherereye mukarere k'ibiyaga binini rikaba ryakira uwowese yipfuza kwiga ivyerekeye kwubaka. N'ishure rihurumbirwa n'abanyeshure bavuye muraka karere kibiyaga binini. N'ishure rimaze kuramura abanyeshure beshi.

Abubatsi bakoraniye hano kugira ngo bige ingene bo kuba karino barabara iri barabara ryarimaze igihe ryarabomotse igatuma imiduga ibura ahica none uyu musi barakoranyi kugira ngo barikore binyaruke kugira ngo imidugiro nkahica ntazosubire kugira amasanganya aba, kubera ibarabara ritoye.

Iri ni ishure rya Kaminuza ryigako abanyeshure bashika ku bihumbi bibiri. N'ishure rifise ibisata bitandukanye ,ishure ryiza rifise hanze heza hubatse neza hari ivyatsi, hari ibiti, ntawutokwishimira kwiga kuri rino shure rya kaminuza ryiza cane.

Aba banyeshure b'abakobwa bariko bariga icigwa co guteka canke gukinjika nkuko tubivuga mu kirundi ciza, aba banyeshure bamaze amezi atatu bimenyereza guteka biragaragara yuko bavyiga babishizemwo umwete, inyuma yayo mezi atatu bazoca bagenda kwimenyereza mu mazu y'uburiro.

Mwiriwe neza hano ni mwishure turiko turiga ivyo gufata amasanamu y'amarerese nicirwa ca tuzindukanye twari tuciteguriye neza, kandi abatwigisha na bo bariko batwigisha neza turabashimiiye.

Uyu mwana w'umukobwa uyu munsi ariko asigurira abandi ibijanye n'icigwa c'umuyagankuba, bazindutse biga uyu munsi. Umwana w'umukobwa araciye ubwenge, turamuteye intege tumubwira tuti "Komera ku muheto wige neza wongere wigishe n'abandi".

Abo bana bo abahungu bariko bariga ingene bakora uyu muduga bamaze amezi atatu biga turi abashimira ingene biga bitanga turiabashimira ku badasiba cangwe ngo bacerwe.

Abanyeshure bazindukiye mu kirasi kirimwo amamashini kugira ngo bitegurire ikibazo bazokora mu ndwi iza tubifurije kugira amahirwe muri ico kibazo kandi twizeye ko bizogenda neza.

Ahantu mw'ishirahamwe ryacu, aho twigisha abantu batandukanye umwuga wo gusudira. Turabatumiye mwebwe mwese mwipfuza kwiga ibijanye no gusudira ngo muze mwiyandikishe muri uyu mwaka mushasha ugira utangure. Kaz mwese murisanze, murakoze.

abana b’abanyeshuri bo muri kaminuza yitiriwe umuco uyu munsi bakoraniye hamwe kugira ngo bahanahane ivyiyumviro kuvyerekeye imbuga ngurukanabumenyi ingene bozikoresha neza zitababangamiye kandi zitabangamiye abandi umunyeshure umwe ariko arabaza ikibazo abandi bariko baratega amatwi kugira ngo bumva inyishu uwuriko arabigisha abasubiza

Abanyeshure bo muri Kaminuza bazindutse biga icigwa co gucapa n'icigwa gikunda guhurumbirwa n'abahungu ariko kandi biraboneka ko abobahungu babikora bafise umwete kandi babikora babifitiye ubumenyi.